Oomishalee supper maarkettii, oomishaalee gabaa jechudha. Oomishaalee gabaaf dhiyeeffaman oomishaalee gabaadhaaf kennaman akka namoonni tokko bitatanii itti fayyadamaniif oomishtummaarraa gara gurgurtaatti meeshaalee dhiiyeessamanidha.

Barumsa jechuun hundee beekkumsa dhala namaa hundee guddaa dhala tokko doofummaarraa gara beekkumsaatti, wallaaluummaarraa gara qaroominaatti kan fidee jechuudha. Beekumsii barumsi dhalli namaa tokko gara dukkanaadhaa gara ifaatti ittiin bahedha.

Tajaajila bu'uuraafi gurgurtaa qinxaaboo tajaajilli bu'uuraa Dhalli namaa tokko jiraachuudhaaf tajaajila bu'uuraa isa barbaachisa. Waajira fayyaa, mana barumsaa akkasumasimmoo nyaata dhugaatii wantoota garaagaraa ta'uu danda'a . Gurgurtaan qinxaaboo ammoo wantoota xixiqqoo tajaajila bu'uuraadhaaf yookan soorataadhaaf oolaniidha jechuudha.

Qonnaa, qonna jechuun qote bulaan tokko jiraachuudhaaf qonna isa barbaachisa qonni dinagdee biyya tokkooti ooyiruusaa tokko qotatee yookiin lafa isaa qotatee biqiloota adda addaa irra facaafatee yeroo inni galii galfatu walumaa gala hojii inni hojjate sun hojiin biqiloota dhaabe sun qonna jedhama. Qonna akaakuu baayyeetu jira.

Asxaa Asxaa jechuun, waanta dhaabbata tokko ibsu, waanta biyya tokko ibsu, waanta waajira tokko ibsu akkasumas waanta bakka bu'aan sun bu'ee bakka buutee kilaba tokkoo illee ta'uu danda'udha.

Kuduraa fi muduraa Kudura jechuun waantota dheedhiin isaanii hin nyaatamne bilcheeffamanii kan nyaataman kan akka timaatimii, kan akka raafuu, kan akka goommanaa. Mudura jechuun immoo waantota dheedhiin isaanii nyaataman: maangoo, muuzii, burtukaana, loomii...

Qonna jechuun karaa itti qotee bulaa tokko oyiruu isaa yookiin lafa qabu tokko qotee biqiltoota adda addaa irra facaasee biqiltoota sana irraa ammoo galii isaa yroo inni galfatu qonna jedhama. Qonna akaakuu hedduutu jiru. Qonni utubaa diinagdee biyya tokkooti.

Amantaa jechuun karaa dhalli namaa tokko uumaasaatti siqee taatee darbe tokkoof galateeffatee, isaa fuulduraafimmoo kadhatu. Waan itti amanuu qabu dhalli namaa tokko, waanta isa oolchu, waan na gargaara jedhee, waanimmoo harka na qaba jedhee abdate tokko karaan uumaasaa itti galateeffatu amantii jedhama.

Daldalaafi gabaa; daldala jechuun meeshaalee namni tokko walirraa bitee walitti gurgurudha. Gabaanimmoo bakka buufata yookisimmoo bakka daldalli sun itti gaggeefamu gabaa jedhama. Namoonni bittuuniifi gurgurtoonni iddoo isaan itti wal gahanidha.

Ispoortii Ispoortii jechuun sochii qaamaa nuti fayyaa keenyaaf, jabina keenyaaf akkasumas immoo dagaagina (guddina) qaama keenyaatiif taasifnu dha. Ispoortiin eeguudhaan, kubbaa taphachuudhaan, hojiiwwan jiimii adda addaa hojjechuudhaan raawwachuu ni dandeenya.

Geejjibaa fi konkolaataawwan Geejjiba jechuun meeshaa tokko bakka tokkoo bakka biraa deddeebisuu; qaama tokkorraa qaama biraatti deddeebisuu. Konkolaataan immoo qaama meeshaa sana baatee bakka tokkoo bakka biraa geessu, bakka biraa dhaa gara bakka tokkoo kan geessu konkolaataa jedhama.

Hoggantoota Beekamoo: Hoggantoota beekamoo jechuun hoggantoota dhiibbaa uumuu danda’an akkasumas hoggantoota biyya tokko gara guddina sadarkaa eegamuutti, sadarkaa olaanaatti warreen geessisuu danda’an biyya tokkoof bu'aa fidu jedhamanii warra eegaman warra morgaaf dirqama dhala namaa kabachiisanidha.

Kitaabota, kitaabota jechuun beekumsi dhala namaa sammuu keessa jiru tokko gara waraqaa diriiraarratti fidanii barreessuu yookisimmoo beekumsi dhalli namaa qabu tokko karaa bifa waraqaadhaan yommuu inni ibsamee dhalootaan bira gahudha jechuudha.

Oomishaalee suppermaarkeetii Oomishaalee suppermaarkeetii jechuun kanneen akka oomisha oomishamanii gabaadhaaf kan dhiyaatan yeroo yerootti akkasumas immoo oomisha adda addaa oomisha nyaataa ta'uu danda'a, oomisha meeshaalee adda addaa ta'uu danda'a, oomishaalee gabaadhaaf dhiyeeffamanii dha.

Amantaa jechuun karaa itti namni tokko uumaa isaa isa isa uume galateeffatu; akkasumas immoo jireenya isaa boriif illee akka inni isa qajeelchu kadhatudha. Namni kamiyyuu amantaa mataa mataa isaatii qaba.

Ispoortii: Ispoortii jechuun jabina keenyaaf fayyummaa keenyaaf nageenya keenyaaf sosochii qaamaa nu goonu, sosochii qaamaa nu taasifnu fiigicha ta'uu danda'a , kubbaa ta'uu danda'a ispoortii hojjachuu ta'uu danda'a.

Ogummaan dandeettii dhala namaa tokko keessaa jiru karaa ittiin baasee kalaqa wayii yookiin immoo dandeettii isaa san ittiin ibsatudha. Aadaan immoo bartee, duudhaa, sirna, safuu hawaasni tokko hordofudha.

Amantaa jechuun kan dhalli namaa tokko karaa inni yookiis immoo karaa uumamni tokko uumaa isaa ittiin galateeffatu. Akka amantaa amantaa isaatti qaamni kamiiyyuu, gosti kamiiyyuu uumaa isaa waanta inni isaaf oole kan inni itti galateeffatu yookaan immoo bu'uura isaa kan itti kennatudha.

Arkiteekcharii jechuun waantota ijaarsaaf oolan yookiis immoo nama dizzaayinii mana tokko kaasu, nama dizzaayinii mana tokkoo qopheessudha. Ijaarsi immoo mana tokko ijaaruu, mana tokko ol kaasuu jechuudha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee. Meeshaalee manaa fi waajjiraalee kan jedhaman; meeshaaleen mana keessaa kan mana keessaa itti tajaajilaman yammuu ta'u meeshaaleen waajjira keessaa immoo kan waajjira keessatti itti tajaajilamanii dha.

Daldala jechuun meeshaa tokko bakka tokkoo bakka biraa deemsisuu; bakka tokkoo bakka biraa geessisuu wantoota meeshaalee gabaa adda addaa ta'uu danda'uu jechuudha. Gabaan ammoo bakka walga'ii yookaas ammoo bakka argama sabni tokko walitti qabamee bittaaf gurgurtaa raawwatamudha.

Uumama jechuun waantota uumamaan jiran yookiin waantota uumaman jechuudha. Naannoo jechuun immoo naannawaa uumamni sun keessa jiraatan jechuudha.

Meeshaalee Barreefamaaa: Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee nun ittiin waa barreessinu, meeshaalee nuti ittiin waa katabnu, waan sammuu keenya keessa jiru, waan yaada keenya keessa jiru yaaduudhaan kan argame waraqaa diriiraa irratti meeshaa nuti ittiin ibsinu, meeshaa nuti ittiin barreessinudha.

Geejjiba jechuun meeshaa tokko bakka tokkoo bakka biraa deemsisuu yookaan bakka biraa geessisuudha. Turizimiin ammoo biyya tokko yookaan bakka tokko dhaqanii qabeenya uumamaa daawwachuudha. Immigreeshiniin ammoo biyya tokkoo gara biyya biraa deemudha.

Maashinoota jechuun kan kalaqoota tokko kalaqan, kan meeshaa tokko hojjetan akkasumas ammoo kan sirna meeshaan tokko itti oomishamu, kan oomishaaleen adda addaa keessaa argaman maashinootadha.

Faaya jechuun meeshaa miidhagfame, meeshaa tottolchamee, meeshaa bareechame kan nama hawwatu, kan gonfoo qabu, kan simboo qabu, kan baay'ee namatti tolu kan gaafa ayyaanaa, kan gaafa cidhaaf kan gaafa qophii adda addaa qaban itti fayyadamanidha.

Faashinii. Faashinii jechuun kalaqaa haaraa, dizayineeraa haaraa bifa kanaan duraa inturre irra bifa haaraadhaan yommuu mul'atu hawwatummaa kan qabu, miira namatti harkisuu kan qabu. Namoonni baay'een faashinii hordofuu. Sababni isaas immoo istaylii haaraadhaan yeroo inni dhufu jechuudha.

Seera kabachiisaa jechuun dhalli namaa tokko akka jiraatuuf seera isa barbaachisa. Kanaaf seera kabachiisaa jechuun danbiidhaan buluu, duudhaa kabajanee akka safuu hawwaasaa hin cabsine, akka mirga namaatti hin buunee gochuu jechuu dha.

Bu'uuraalee misooma; bu'uuraalee misoomaa jechuun kan dhalli namaa tokko jiraachuuf itti gargaaramu , jiraachuudhaafimmoo kan dhalli namaa tokko geggeefatu jiruuf jireenyasaa bu'uuraalee misoomaa jedhamu. Kan akka mana barumsaa hospitaala waajiraalee fayyaa waajiralee mootummaa wantoota adda addaa.

Ji'ograafii fi Seenaa Ji'ograafii jechuun haalawwan uumamaa naannoo keenya irratti argaman akkasumas immoo addunyaa kana irratti argaman, akkasumas immoo biqiltoota, bineensota, akkasumas lubbu qabeeyyii, lubbu maleeyyii kan qoratu dha. Seenaan garuu taateewwan darban, taateewwan kanaan dura ta'anii darban waan dhalli namaa addunyaa kana irratti hojjete, waan akkasumas immoo qaamni kan biraan addunyaa kana irratti hojjete kan ibsu dha.

Meeshaalee Manaa: Meeshaalee manaa jechuun oomishaalee adda addaa kan mana keessa jiran kan itti gargaaramnu, kan itti fayyadamnu, kan nuti mana keessatti itti tajaajilamnu meeshaalee dhugaatii ta'uu danda’a, meeshaalee nyaataa ta'uu danda’a, meeshaalee uffata keessa kaawwannu ta'uu danda’a. Meeshaaleen mana keessaa baay'eetu jiru.

Amantaa jechuun kutaa yookiis immoo duudhaa sabni tokko itti amanatu kutaa sabni tokko itti waaqeffatuu akka Amantaa isatti. Amantaa baay'eetuu aadduunyaa kana irra jira. Akka gosa gosaa isatti akka lammi lammii tokkotti jechuudha. Amantaa wanta namni tokko itti amanatu yookiis immoo ittin jiraatudha.

Hawaasaa fi Maatii: Hawaasa jechuun ummata ollaa jiraatu, ummata naannoo keenyatti argamu, ummata naannoo keenya jiruu jechuu dha. Maatiin immoo hidda tokkorraa kan dhalate, qaccee tokko irraa kan dhalate akkasuma hidda firoomaa kan qabu jechuu dha

Bineensota manaaf alaa, bineensonni manaa kan mana galan, kan nama wajjin jiraatan, kan namatti madaqanii jiraatanidha. Bineensonni alaammoo kan laga galan, kan namatti madaqanii hin jiraanne, kan mana galuu hin dandeenye, gaafa nama argan illee kan nama baqatan jechuudha.

Seera kabachiisa: seera kabachiisa jechuun safuu fi sirna lammii tokkoo eeguu, mirga hawaasa tokkoo eeguu, waantotni haawasa tokko miidhan yennaa jiraatan waan hawaasni sun akka hin miidhamneedhaaf, hawaasni sun akka hin gidirfamneedhaaf, waan humna isaanii ol ta'e tokko mirga isaanii kabachiisuu jechuudha.

Manaaf mana jireenyaa; mana jechuun Kan akka namni tokko keessa jiraatu ykn immoo dhaabbata tokko bakka bu'udha; Kan harkaa namadhaan tolfame. manni jireenyaa immoo mana maatiin tokko mana obboolaan ykn Haatiif Abbaan manaa itti galan mana jireenyaadha.

Amantaa jechuun dhalli namaa tokko karaa ittiin uumaa isaa waaqeffatu, karaa ittii uumaa isaa amanatu dhalli namaa tokko amantaa qabuudhaan jechuudha; karaa ittii uumaa isaatti dhiyaatu, taatee darbeef galateeffatee, isa dhufuuf kan inni kadhatudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee simboo qaban, meeshaalee faayamoo ta'an jechuu dandeenya. Meeshaaleen kunis gaafa cidhaa, gaafa ayyaanaa, akkasumas gaafa qophiileen garaa garaa jiran meeshaalee irratti argamanidha.

Kopheewwan miila keenyatti keewwanne adeemnudha. Qorra, dhoqqee, biyyoo nurraa ittisuudhaaf, akkasumas miidhagina yookiin simboo keenyaaf kan oolu kopheewwan jedhama.

Uumama jechuun waantota uumamaan naannawaa kana irratti argaman yookiin jiran jechuudha. Naannoo immoo iddoo uumamni sun keessa jiraatu yookiin itti argaman jechuudha.

Kitaaba jechuun beekumsa dhala namaa tokko sammuu isaa keessa jiru waraqaa diriiraatti yeroo inni baasee mul'isu, dhaloonnii beekumsa sana qooddatee yeroo inni dubbisu jechuudha. Gaazexaawwan immoo taateewwan ta'e tokko, waantota garaa garaa mudannoowwan mudatan tokko, taateewwan ta'an tokko yeroo dheeraadhaan ibsuudha

Mannen dhugaatti fi mannen nyaataa. Manaa dhugaatti jechan mana dhugaattin keessa dhugaamu mana dhugaatti lallafaa, dhugaatti gosa adda addaa, dhugaatti gostti gara garaa keessaa dhugaamu. Mannen nyaataa jechuun immoo mana nyaatni keessa nyaatamu nyaatni gosa jajjaboo, nyaataa gosa gara garaa akka fedhi abbasatti kannen keessa nyaatamu.

Hooggantoota beekamoo, hooggantoota beekamoo jechuun hooggantoota dhiibbaa uumuu danda'an, hooggantoota biyya tokkoo gara sadarkaa olaanaatti sochoosuu kan danda'an, mirgaaf dirqama lammiilee kan kabachiisan, lammiin tokko akka of ta'ee bulu warreen taasisanidhaa jechuudha.

Geejjibni meeshaa tokko bakka tokkoo bakka biraa deemu, lubbu qabeessas lubbu maleessas haa ta'u. Konkolaataan garuu waan meeshaa sana baatee deemu, bakka tokkoo bakka biraa kan geessu konkolaataadha. Waan konkolaataa irratti fe'amee jiru immoo ba'aa yookiin geejjiba jedhama.

Daldalaa fi gabaa: Daldalli wantota daldalamu fakkeenyaf nama tokkorraa bitamee waan nama biraattii gurguramu, namni tokkommoo nama biraatti waan wal geeddarudha . Gabaan immoo iddoo itti daldalli sun gaggeeffamu, iddoo buufata daldala sanaa gabaa jedhamaa jechuudha. Walitti qabama sabaa yookis immoo waliiti qabama namoota daldala sana daldalanii.

Barumsa: Barumsa jechuun hundee guddina dhala namaati. Beekumsa dhalli namaa tokko jiruu guyyuu guyyuu isaa keessatti gonfatu kan argamu barumsa irraadha. Barumsa malee dhalli namaa qaroomina arguu hin danda’u. Qaroomina haradhufe kan nuti ilaalaa jirru kun karaa barumsaa kan dhufedha.

Nyaata jechuun soorata nuti qaama keenyatti fudhannudha. Lubbu qabeessi tokko jiraachuudhaaf soorata isa barbaachisa. Sooranni kun immoo nyaata jedhama. Nyaanni gosa garaa garaa irraa qophaa'uu ni danda'a. Kunis: midhaan sanyii irraa, kuduraa irraa, muduraa irraa, kun cooma irraa qophaa'uu ni danda'a.

Ji'oogiraafii fi Seenaa: Ji'oogiraafii jechuun waa'ee uumaa fi uumama addunyaa kana irra jiran, wantoota adda addaa wantoota addunyaa keenyatti argaman kan qoratu jechuudha, lubbu qabeeyyiis ta'e lubbuu dhabeeyyii. Seenaan garuu taatee kanaan dura ta'ee darbe tokko maaltu akka ta’e, eessatti akka ta'e kan nuuf addeessudha.

Nyaata jechuun soorata dhalli namaa tokko gara keessa isaatti fudhatu akkasumas immoo lubbuu qabeeyyiin kan biraa jiraachuudhaaf, qaamni isaanii ijaaramudhaaf, qaamni isaanii guddachuudhaaf akkasumas immoo jabina argachuudhaaf waantota namoonnis ta'e, beeyladoonni, bineensonni kan biraan gara keessoo isaaniitti fudhatanidha.

Giddu gala bashannanaa. Giddu gala bashannanaa jechuun bakkeewwan dhalli nama itti bashannanan fi bo'aartii sammuu gaggeessuuf yookiin immoo bashannana sammuu gaggeessuuf akkasumas bakkeewwan badhannanaa uumamaanis ta'e nam-tolcheen kan jiranii dha.

Mana jechuun kan ijaarame, kan tolfame dhalli namaa tokko itti galee keessa jiraachuu kan danda'u jechuudha. Mana jireenyaa jechuun ammoo kan dhalli namaa tokko keessatti walfuudhee, keessatti maatii godhatee maatiidhaan keessa kan jiraatudha.

Dhugaatiiwwan jechuun waantota dhangala'oo lubbu-qabeeyyiin gara keessoo isaatti fudhatudha. Akkasumas immoo soorata laaffisuu fi bulleessuuf, hiddi qaama keenyaa qajeeloo isaa eeggatee akka socho'uuf warreen taasisanidha.

Hawaasaa fi maatii: Hawaasa jechuun namoota ollaa keenya jiraatan, namoota naannawaa keenyarratti argaman, namoonni nuu waliin wal quunnamtii gaarii qabanudha. Maatiin immoo kan haadha tokko, abbaa tokko akkasumas immoo hidda firoomaa kan qabu maatii tokkorraa mana tokko keessa kan jiraatu, wajjin nyaatu, wajjin dhuguu jechuudha.

Faashinii jechuun kalaqa haaraa kan kana dura hinturre tokko bifa haaraa qabatee yeroo inni gara keenya dhufu. Meeshaadhaanis ta'uu danda'a ; uffataanis ta'uu danda'a. Faashiniin keessumattuu miira hawwattummaa miira nama harkisuummaa ofkeessaa qaba jechuudha gosa kana duraa irraa adda waanta'eef.

Faayaan meeshaa miidhaginaa, meeshaa simboo qabu, meeshaa gonfoo qabu, meeshaa gaafa ayyaanaa, meeshaa gaafa cidhaa, meeshaa gaafa bashannanaa kan namoonni dhimma itti bahan, kan namoonni itti fayyadaman miiraa hawwattummaa kan qabudha.

Qonna. Qonnaan qotee bulaan tokko yokis immoo qonnaan bulaan tokko ooyiruusaa qotatee biqiltoota sanyii garaa garaa qaban facaafatee, sanyii sanammoo madda galii godhatee yeroonni itti fayyadamu qonna jedhama. Qonni akaakuu hedduutu jiru. Qonni gosoota hojii keessaa tokkodha.

Siyaasa. Siyaani walitti dhufeenyaa dhali nama tokko qabu, walitti bu'insaa dhali nama tokko jiruu madii walitti bu'ee maali, dhali nama tokko maaliif walitti bu'a, biyyi tokko garamiti deema jirti, biyyi tokko maaliif lootatti seentti, biyyi tokko maaliif araaraan jiratti, walitti dhufeenya biyya tokko maali? Jedhe kan qoratuudha.

Maashinoota jechuun meeeshaa kalaqni tokko ittiin kalaqamu jechuudha. Akkasumas waanta ittiin waa hojjennu yookin dalagnu jechuudha.